Adungu, nga ela bino bivuga ebikozesebwa okwemba. Enho ekolebwa mu mbaawo. Ela nga eliku enkosi dhebasika okufulumya amaloboozi. Ekimante kyona kisiige eky'abakazi.

Omuvubuka ali kusilingisa gaali, egaali eno eliku amatooke, ono ayambaile omusalankwagha ela nga ayambaile empale enhimpi ela nga omuvubuka ono ali kutambuza bigere ela nga gaali aligisilingisa ku luguudo olwa kolansi.

Eisinzizo era eisinzizo linho ighanvu eisinzizo linho lya kisitaka era nga liliku amabati amamyufu, kumbali kweisinzizo linho kuliku omulongoti era nga ghanho ghaligho omuti nho busubi.

Amayumba amangi nga era amayumba ganho mulimu aga kalina, amayumba ganho gali mu luserengeto olwo lusozi era nga olusozi lumho ghe lugheraku eriyo omwiga era omusanha guli kwaaka.

Ebitandha ebitandha binho bili kumbali kwo lugudho era nga biri mu langi edhe ndhaghulo, kumbali kwe ebitandha binho kuliku omuti nga era ere eriyo amayumba.

Amabaale nga ganho gakula eisubi wagati mumabaale gano ghaligho ekigoma era nga ekigoma kino kibisa maadhi okuva kuluuyi luno olwolugudho ogatwala kuluuyi lule omusana gulikwaka.

Elyato, elyato linho lyakolebwa mu mbawo ela nga elyato lino liriku abantu, kuliku omusaadha ali kukuba enkasi nga ela kuliku omusaadha oghundhi atunze eifumo mu maadhi ono ayambaile akasaati nga kailugavu n'empale eya gyiini.

Oluguudho olw'eitaka nga oluguudho lunho lubita ghagati mu miti, emiti ginho mingi ela nga obonhaku makoola gonka ghangulu. Emiti ginho gikola ekibira era nga omusanha gwo guli kwakaku ku luyi lule ele nga aye ghanho aghasoka ghazila musanha.

Abaana nga banho bali gho batanu, abaana banho basanhufu era nga banho bemereire mu musanha, abaana banho begemyeku era abaana banho babulenzi kumbali kwaibwe kuliku eisubi.

Omusaadha alikusika enkoko era nga ono aligisikisa ebintu ebikozesebwa okusika ebyomutindo ogwenakudhino, ono ayambeire olugoye olweru era nga ayemeraire.

Kinho ekisolo eky'omunsiko kighanhike omukono, omukono guno guliku engalo itanhu, ela nga guno guliku ebiviili ebilugavu. Kumbali kw'omukono kuno kuliku obusubi obwa kilagala.

Abantu babili nga bano bemeleire ele ela bano bemeleire mu magati g'ennhandha. Abantu bano bagemye amalobo gaibwe ela nga obwire buli bazibiraku eno.

Omuvubuka eyetwise ekifuko ku mutwe nga ela onho agemye ekipanga mu ngalo. Omuvubuka onho ayambaile empale nnhimpi ela nhi saati ya makono mampi, nga onho ali tambulila ku luguudho olw'eitaka ela nga kumbali kuliku obusubi.

Ono agemye kubumuli era nga obumuli bunho abagemye ku n'emikono gye gyombi. Ono emikono gye giriku obugalo butanu butanu okola omughendho ogw'obugalo eikumi era nga ebimuli bino bifanhanha bulungi.